Ezikolo kuqakathekile ukuthi abantwana bathole indawo enhle yokuhlala kanye lamatafula okubhalela. Lokhu kuyabancedisa ukuthi bafunde bekhululekile njalo bethande ukufunda.

Ukufundwa kwesayini langweji ezikolo kuqakathekile ngoba isayini langweji ingeyinye yamalangwejizi efundiswayo .Endi kwenza labantu abangayenelisiyo ukukhuluma ukuze bazwisise kangcono.

Ukufaka imbala loba ukuhlobisa imduli ngezinto ezihlukahlukeneyo kuyenza abantwana bathande isikolo ngoba bebona izinto abazithandayo zifakiwe emidulwini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bakhelwe amakilasi ukuze bafunde bephephile njalo bafundele endaweni ehlanzekileyo izikhathi zonke. Lokho kuyabancedisa ezifundweni zabo.

Ukufunda kwabantwana bebancane kuyancedisa kakhulu ekubambeni information ngoba yikho abazwisisa khona ngcono njalo kuyabe kuzabasiza nxa sebeqhubekela phambili ngezifundo zabo.

Amatitsha eprayimari yiwo afaka ifawundeshini kumbe ngithi isisekelo esincedisa umtwana ukuze aqhubekele phambili ngezifundo zakhe aze ayeqeda.

Ukuhlobisa imiduli ngabo popayi Kanye lezinye nje izithombe ezithandwa ngabantwana kuyabemza bathande isikolo ngenxa yokubona abopopayi kumbe izinto abazithandayo zisemdulini .

Ama chalk aqakathekile kakhulu ezikolo ngoba yiwo ayenza kubelula ukuthi ababalisi labantwana besikolo bazwanane ama chalk bayabe bebhala ngawo emdulwini.

Amabhakani aqakathekile kakhulu ezkolo ngoba ayàbonisa izitho izithile okumele zilandelwe ngabantwana kumbe ngabazali, kumbe lomunye umuntu oyabe evakatshele eskolo.

Abantu abasezikolo ezisezingeni eliphezulu kuqakathekile ukubana bafunde imsebenzi yezandla lokhu kuzabancedisa empilweni yabo ukuze beyenelise ukuzimela izikhathi zonke.

Ukufunda kwabantwana ngapho besenza kuyabayenza bazwisise kangcono baphinde babambe lula. Ukufunda kwabantwana ngapho besenza kuyabayenza bengakhohlwa abafunde ngakho.

Abantwana ababhala umhloliso kumele batshiyelane ispace esithile ,ukuze bengakhophelani .Njalo ukuze lomuntu oyabe bakhangele ayenelise ukubona okukhatshana.

Ukufundiswa kwabantwana ngapho besenza kuqakathekile kakhulu ngoba kuthuthukisa isizwe kuphinde kuthuthukise umntwana ngoba lapho nxa efunda ngapho esenza uyazwisisa njalo kakhohlwa.

Ukufunda kwabantu ngemisebenzi yezandla kulusizo kakhulu ngoba kuyabanceda lezimuli zabo njalo kuphinde kuncedise ekuthuthukeni kwesizwe lapha abantu bekwanisa ukuzenzela abakufunayo

Kuqakathekile ukuthi nxa abantwana befunda befunde besenza lokhu kuyabayenza bazwisise kangcono ngoba bayabe besenza behlohla behlola ukuze bazi ukuthi okusebenzayo yikuphi.

Ukufundiswa kwabantwana mayelana ngeTecnology sokuqakathekile kakhulu lokhu kuyabancedisa ukubana bathole olunye ulwazi abangalutholiyo imihla lemihla ukuze bathuthuke

Abantwana kuqakathekile ukuthi bafunde endaweni ezihlanzekileyo njalo bethole izitulo zokuhlalela kanye lamatafula okubhalela. Lokhu kuyabayenza bethande izifundo zabo ngoba bezizwa bekhululekile.

Ukufunda kwembali kumbe imvelo yethu kuyancedisa abasakhulayo ukuzwisisa ukubana izinto ezithile ziyenzelwani njalo kwakusenzelwani.

Ezikolo kuyafundwa izinto ezinenginengi ezitshiyeneyo njalo lezo zinto kuqakathekile ukuthi abafundi bayenze imihloliso bayenze lokuhlola ukuze bebone impumela yezinto lezi.

Izikolo kumele zakhiwe kakuhle, njalo zibezinhle nxa umuntu ezikhangele. Lokhu kuyanceda ukuthi abantwana, befunde bekhululekile, njalo beziqhenye ngokuya esikolo.

kuqakathekile ukuthi abantwana esikolo bathole ezinye zezinto zokwenza okunjengo kuhlabela kanye leminye imidlalo etholakala esikolo lokhu kuyabayenza bathande isikolo

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ezikolo lokhu kuyabe kusenzela ukuthi bathuthukise isizwe sabo njalo labo bayenelise ukuzimela bayenelise lokuzilwela bazi lamalungelo abo.

Ukuhlangana kwabafundi kanye lamatitsha abo befundisana ngokwesikolo lokuqakatheka kwemfundo kulusizo kakhulu ekuncedeni abantwana kumbe abafundi ukuze bathande isikolo.

Kuqakathekile ukuthi nxa abantwana befunda esikolo behanjiswe kwezinye izindawo okufana lezibhedlela ukuze kuba qhuqhuzele babone labo bakwanise ukuthi babe ngodokotela labo mongikazi

Kuqakathekile ukubaba abantwana befundele emaklasini ahlanzekileyo, njalo endaweni ehlanzekileyo, lokhu kuyabancedisa njalo lokuthi bapase, baqhubekele phambili ngezifundo zabo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana nxa befunda befunde besenza lokhu kuyancedisa ekuhloleni izinto ezitshiye tshiyeneyo bafunde ukuthi zinika impumelo enjani ukwenzela kusasa.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo bazi izinto abafunda ngazo baphinde bazihlole bebone ukuthi zikhipha mpumela bani .Lokhu kuyabe kuzaba ncedisa ukuthi bahlakaniphe .

Kuqakathekile ukufaka ibhakane eliyamukela abantu ezikolo. Lokhu kuyenzelwa ukuthi abavakatshela esikolo bazizwe labo beyamkelekile njalo bekhululeke.

Ukuhlangana kwabafundi kanye labezigatsha zemfundo kuqakathekile kakhulu ekuncediseni ikusasa yabantwana ukubana bakhethe okulungileyo izikhathi zonke lokuthi babe lesasa eliqhakazekileyo.

Ama classrooms kumbe izindlu zabantwana zokufundela kufanele zibe zihlanzekile njalo zibe zivikelekile ezingozini zonke ezingatholakala ezingafana lomoya loba izulu.

Emayunivesithi kulamalayibrari. Amalayibrari lawo yiwo elengwalo zokufunda, njalo kuqakathekile ukuthi izifundi zemayunivesi zibale lezi ingwalo ukuze zithole olunye ulwazi.

Kuqakathekile ukuthi izindawo ezihlukahlukeneyo zibe lamabhakane ahlukehlukeneyo. Lokhu kuyancedisa ukubana kutshengise abantu ukuthi indawo yakhona yiphi ukuze abantu bengalahleki.

Imfundo yangaphezulu kumbe ngithi eyeyunivesithi ifuna umuntu ozimiseleyo kakhulu, njalo umuntu izayenelisa ukubala aphinde abhale.

Kuqakathekile ukubana umntwana engapasa ahambe eyunivesithi eyeqhubekela phambili ngezifundo zakhe ukubana abe lekusasa eqhakazekileyo.

Akulanto engakumisa ukubana uqhubeke ngezifundo zakho. University of Rwanda, kulugatsha lweuniversity elinikeza imfundo engaphezulu ephakemeyo.

Ukufunda kwabantwana bezinga elingaphezulu kuqakathekile njalo kufanele bahlale endaweni eziphephileyo lendaweni ezihlanzekileyo izikhathi zonke ukuze benelise ukufeza amaphupho abo.

Abantwana abasezikolo emayunivesi kuqakathekile ukubana behlale endaweni ehlanzekileyo izikhathi zonke, bethole i"accommodation" evikelekileyo njalo izikhathi zonke.

Ababalisi bemaYunivesi nxa befundisa kuqakathekile ukuthi bebebesenza bebhala emdulwini. Lokhu kuyancedisa ekuzwisiseni kwabantwana njalo lekuchasiseni.

Kuqakathekile emayunivesithi ukuthi abantu befundiswe ngokuziphatha kahle, kanye lempilakahle yomuntu lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi bazivikele emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo ukuze baphumelele ezintweni zabo abayabe befuna ukuzenza.

Imfundo esezingeni eliphezulu eliyenzakala ema University iqakathekile njalo labafundi kufanele bayenze ama experiments ukuze bazwisise kangcono emfundweni zabo.